Ɖevi ene aɖewo le tsi kum kple aŋego aɖewo. ɖevia ɖeka ɖɔ kuku ke aŋego evewo le ʋi eye ɖeka hã le blu.

Ɖevi aɖewo le xɔ aɖe me. Ɖevia ɖewo nɔ anyi. Ɖewo hã le atsitre. Ɖevia ɖewo do asi ɖe dzi. Ame tsitsi aɖe hã nɔ anyi ɖe wo dome. Ame aɖewo hã le mɔa nu. Nuŋɔŋlɔ aɖe hã le kpea dzi.

Ame geɖewo le kuteƒe, amea ɖewo ɖo kuku, ame akpa gãtɔwo tsi atsitre eye amea ɖewo hã nɔ anyi. Ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyɔnu aɖe ƒe akɔme. Aɖaka hã le ŋutsu si dze klo la megbe.

Nyɔnu aɖe dó awu yibɔ kple godi yibɔ henɔ anyi ɖe zikpi aɖe me le dɔwɔm kple laptop aɖe si wòdaɖe kplɔ aɖe dzi eʋu eneaɖewo hã le ʋumɔdzi

Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ aɖewo tsi atsitre ɖe ŋu mɔto trɔ megbe de mɔmemidzraƒe aɖe. Ŋutsu aɖe do awu ʋi nɔ anyi ɖe moto aɖe dzi le mɔmemidzraƒea. Eŋu aɖe hã le mɔmemidzraƒe eye amadede si nye gbemumu le eŋu la ŋu.

Ame aɖewo le teƒe aɖe. Ame ɖewo le atsitre. Ame ɖewo hã nɔ anyi. Amewo katã wodo awu ʋiwo. Ŋutsu aɖe lé nane ɖe asi. Nyɔnu aɖewo hã do asi ɖe nua gbɔ

Amea aɖewo le tenis kɔt dzi, ame aɖewo do awu ʋɛ̃ ke enu yibɔ le akɔta ne awu ʋɛ̃ hafi ame yiwo do aʋɛ̃a do atakpui yibɔ. Amea ɖewo hã do awu gbemumu, ame eve si do awu gbe mumu la nɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi le atikutsetse aɖewo ƒe ŋgɔgbe. Nyɔnua ɖo nukomo, atikutsetse siawo le teƒea ɖewoe nye peya, atɔtɔ, aŋuti kple karɔt.

Lã geɖe aɖewo le gbeme. Elã ɖewo to gbale yibɔ eye dzotsi le ta na wo. Elã ɖewo hã meto dzotsi o. Elã ɖeka si edzotsi le ta na mlɔ anyi eye elã siawo dzotsi mele ta na o la mlɔ anyi ɖe edzi.

Ame gbogbo ɖewo tsatsitre ɖe wusatɔwo ƒe gbedoxɔ ƒe ŋkume. Ameawo sugbɔ ale gbegbe be wotsatsitrea tso gbedoxɔa ƒe ŋkume kɔ yi ɖe atrakpui si yi ɖe gbedoxɔa ƒe mɔnu ke. Eŋu etɔ̃ aɖe hã le wo domii.

Ɖevi aɖewo nɔ nyi ɖe kletsifu dzi eye wo deme gli, ɖeviawo nye ŋutsuviwo sɔŋŋ, kotoku geɖe le woƒe akɔme eye aɖakago aɖe hã le woƒe akɔme, aɖakagoa le yibɔ.

Ame aɖewo le dɔ wɔm kple eŋuʋi aɖewo. Ame ɖewo nye ŋutsu eye ɖewo hã nye nyɔnu. Ŋutsu ɖeka do awu yibɔ tsia tsitre ɖe wo megbe eye ŋutsua ɖeka hã nɔ anyi ɖe wheel tsɛyame. Ŋutsu ɖeka hã do awu ʋi si nu yibɔ yiɔbɔ aɖewo le me hebɔbɔ ɖe nyɔnua ɖeka xa.

Ɖevia ɖe le nuɖuɖu dom na nutsua ɖe si do gaŋkui, nuɖuɖu vovovoa ɖewo le agbame le woƒe ŋkume le kplɔ̃a dzi, etsi hã le glasia ɖe me le ekplɔ̃a dzi.

ekplɔ̃ ɖe le xɔ ɖe ƒe domeza agbalē ɖe le kplɔa te eye nu bubu aɖewo hã le kplɔ̃ dzi zikpi etɔaɖewo ƒoxlã ekplɔa nɔnɔmetata ɖewo hã le gli ŋtsi le xɔa me

Nyɔnu aɖe kple ɖeviwo le seƒoƒo dom , wo katã wodo asiwui vovovowo, amadede si le nyɔnu ƒe asiwui ŋu lae nye egbemumu, amadede vovovowo hã wole seƒoƒoawo ŋu, amadede sin ye gbemumu la le seƒoƒoa ɖewo ŋu eye ɖewo hã ƒe amadede nye anuti ɖiɖi amadedewo

Ame aɖewo le gbe aɖe to. Wo katã wole alɔ na wo nɔeawo hedo ɖe dzi, wodo awu ŋkume sɔsɔe aɖe eye dzonu hã le kɔ nawo katã. Wotsi atsitre heƒoxla solar panel aɖe.

Yevu aɖe trɔ megbe de xɔ aɖe. Ɖevi ade aɖewo le egbɔ. Ɖevia ɖewo le atu wɔm na yevua ke ɖeka ya tsi atsitre hekpe asi.

Ŋutsu aɖe le takom na ŋutsu bubu aɖe, takola la ɖɔ kuku eye woɖɔ gaŋkui hã. Amesi wole takom la na nɔ anyi eye wose nuɣi aɖe ɖe kɔme nɛ. Aflaga hã le takoƒea eye nɔnɔmetata aɖe hã le takoƒea.

Ame geɖe aɖewo le nane kum le rɔba go gã aɖe me hele kɔkɔm ɖe aŋetuivi aɖe me. Ame aɖewo nye nyɔnumetsitsiwo eye aɖewo nye ŋutsumetsitsiwo ke ɖevi aɖe hã le wo dome

Ame aɖewo zɔzɔm le ƒuta, ameawo ƒe xexlẽmee nye ene, nutsu ɖeka kple nyɔnu etɔ̃. Nyɔnu eve aɖewo nɔ anyi ɖe esɔa dzi, woɖo nukomo. Nyɔnua ɖeka le megbe hã ka asi esɔ nu.

Ɖevi geɖe aɖewo le ʋe ɖum eye eɖewo hã le ŋu ƒom. Ʋeɖula do nane ɖe afɔ eye wodo nanewo hã ɖe ali. Ɖevi eve aɖewo le ʋeɖulawo do mi la do awutewui yibɔ.

Ɖevi aɖe mlɔ anyi ɖe anyigba hele fefe fem kple fefenu aɖewo. Fefenu aɖewo nye kɛtɛkɛ eye aɖewo nye kɛtɛkɛ mɔ eye bubuawo hã nye fefe vidziwo. Kusi aɖe hã le ɖevia megbe ɖaa.

Ŋutsuvi ɖevi aɖewo bɔbɔ nɔ ŋutsu metsitsi aɖe gbɔ. Ɖeviawo dometɔ ɖeka medo awu o. Ŋutsu metsitsia lé enu ʋi aɖe ɖe asi eye nugui vi aɖe hã le ŋutsua ŋkume.

Nyɔnuvi ene aɖewo ɖu nu vɔ hele alɔgbɔnui kom. Nyɔnuvia ɖeka ble ta eye nyɔnuvia eve hã ƒo ɖa. Wo le agba gã ɖe ɖe asi. Nɔnɔmeteta aɖe le nyɔnuvia ɖeka ƒe awu dzi.

Afɔku aɖe dzɔ le teƒe aɖe. nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe anyigba ɖo avi mo hele ɖevi aɖe ɖe asi. Gasɔ aɖe mu ɖe anyigba le nyɔnua xa eye moto aɖe hã mu ɖe anyigba le akpamɛ dzi. Ŋutsu aɖe bɔbɔ le dɔme ɖe asi eye ŋutsu bubu aɖe hã ele kaƒomɔ ɖe asi. Sukuvi aɖewo hã etrɔ megbe de nyɔnua.

Ame geɖe aɖewo le gbe me zɔm. Amea ɖewo kple abagi hafi lé ɖewo ɖe asi. Amea ɖewo hã tsia tsitre ati ɖewo te eye amea ɖewo hã tsia tsitre ɖe xɔa ɖe ƒe ŋkume.

Edzo bi teƒea ɖe eye eŋu geɖewo le teƒea hã fia. Dzotsidɔwɔlawo ƒe ŋu le mɔto eye amea ɖewo hã le mɔ dzi, Edzi bi atia ɖe hã le teƒea.

Nyɔnuvi aɖewo le mɔdzi, wo katã wosa avɔ ɖe akɔ. Eɖewo de dzonu ɖe kɔ, wo katã wodo fɔkpa vovovowo eye wo katã wole agba ɖewo ɖe ta, eʋu aɖewo hã le mɔdzi.

Eŋu dzɛ̃a ɖe ƒe ŋgɔgbe kaka. Eŋu ʋi aɖe hã ƒe ŋgɔgbe kaka eye eƒe ŋɔtruwo bɔ ɖe eme. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe moto dzi le eŋua dzɛ̃a megbe eye ŋutsu evea ɖewo hã tɔ ɖe ŋumɔdzi.

Dɔwɔla aɖewo le teƒe aɖe. Amea ɖewo do awu gbe mumu, wo katã woɖɔ kuku, ame aɖewo ɖɔ kuku ʋiwo eye ame ɖewo ɖɔ kuku dziwo wo katã ɖɔ asiwui, exɔ gã ɖe hã le wo megbe.

Yevunutsu geɖeaɖewo le dɔwɔƒe nutsu eve wóle dɔwɔm kple drilin machin eye bubuawo tsiatsitsre le adzɔge hele amesiwo le dɔwɔm la kpɔm ŋutsuawo katã woɖó kuku vovovowo

Atia aɖewo kaka ɖe teƒea ɖe. Atiawo sɔgbɔ fũu. Atiawo fli wuliwuliwuliwuli. Eka aɖe hã le teƒea, woƒoƒua ka heblae. Ekawo le yibɔ

Ame geɖe awo le atsi si dzi nuŋɔŋlɔ vovovo aɖe le la ɖe asi. Amea ɖewo do awu yibɔ eye amea ɖewo hã do awu dzi. Amea ɖewo ɖo kuku yibɔ eye amea ɖewo hã ɖo kuku dzi. Ŋutsu aɖe le ŋgɔgbea do asi ɖe dzi hele nya aɖe gblɔm.

Nuɖuɖu aɖewo le agba me, nuɖuɖuawoe nye wɔtse, salad, sabala, makaroni, abladzo tɔtɔe kpakple kokolozi, tadi hã le wɔtsea dzi

Amea ɖewo le xɔ aɖe me, amea ɖewo nɔ anyi, amea ɖewo hã tsatsitre. Ekplɔ aɖewo hã le xɔa me, gbalẽa aɖewo le kplɔawo dzi. Aflaga aɖe hã le xɔa me.